Eiramizo ey'abakristo ryombekirwe omu bugo bwa karina rishakaize amategura garikutukura kandi omu mbaju y'eiramizo mukono bumosho hariyo omurongooti nangwa n'endiijo miti mirungi.

Iramizo rihango munonga ryabakristo eyombekire omu muringo gwa kalina rishakaize amategura nseeri y'eiramizo hariyo emiti n'omurogoti muraingwa munonga

Omwana w'obustigazi ojwaire enkofiira erikwiragura, n'emyenda ya mutare akwaitse naatambika obuti omu mwanya. Ogu mutsigazi ashemereirwe kandi kamwe omu buti akakwateise omukono gwa buryo. Obundi bubiri bukwaitse buri omu mwanya.

Ekibira ky'amaani munonga kijwire emiti kiri omukihanga aha mugongo oba aha kabuungo hariho eitaka ryonka egi emiti eri omu rangi ya kinyaatsi

Esihaani oba ebakuri ekwaitse erimu ebinyeebwa, ebimwe ebitondoirwe kandi ebindi bitatondoirwe ehuumwize aha meeza. Egi meza ekwaitse eine amabara gatarikushusha agarikwiragura n'agarikwera, hamwe n'agarikutukura n'agarikwiragura. Egi bakuri oba sihaani eri omu rangi ya mutare.

Omushaija ajwaire enkofiira ,akakokoro aha maisho nangwa n'emyenda endiijo erikutukura nerikwiragura akwaitse ayemereire ahagati y'ebizimbe bibiri nari ebyombeko bibiri ebyombeko bisiigire erangi ya mutare Kandi omumbazu yaabyo hakwaitse harimu ebimuri oba ebiti ebiri omurangi ya kinyatsi.

Eryato rimwe riri omu nyanja y'amaani oba mpango munonga. Omuri egi nyanja hakwaitse harimu obubabi nangwa oburi omu rangi ya kinyaatsi kandi na nseeri y'egi nyanja hariyo ekibira oba emiti eri omu rangi ya kinyaatsi.

Abantu babiri bari omu nyanja nibagyezaho okuteka amarobo gaabo omu maizi batyo bakakwata ebyenyanja aba bantu babiri nibareeba omu sayidi zitarikushusha bashutami omu ryaato rimwe nibakwata ebyenyanja, seeri yegi nyanja oba y'ogu mugyera hariyo emiti mingi.

Engoyi oba emyenda ehanikire aha huuzi, ehuuzi ezikomire aha miti emyenda omuriyo harimu eya mutaare eya kacungwa n'erikwiragura nagwa n'obutambara bw'omu ngaro eseeri hakwitse hariho emiti nyamwingi.

Embuzi itaano zikwaitse nizirazya kandi omuri ezo ishatu ziine ebibaara birikwenda kushushana kandi ezindi ibiri ziine erangi zirikwenda kushushana, ezi mbuzi ziri omu kishaka kandi ekishaka kirimu amabaabi ga kinyaatsi nagwa n'ebimwe byomire.

Abantu babiri omwe akwaitse naagyezaho okukyebera obutagatsi bwa mutaahi we. Kandi aha bantu babiri, boona bajwaire obukookoro aha maisho. Omwe omuri bo ari omu mukono gwa bumosho, ajwaire ekikofiira kirikutukura.

Omugyera muhango munonga gukwitse nigutamurira aha sipiidi y'amani. Eseeri yogu mugyera aha mukono gwa bumosho hakwiste hariyo ekibira ky'amani munonga kandi ahaiguru hariyo ebicu.

Omukazi ojwire emyenda ya mutare, n'enkofiire aha mutwe, ariyo naakyebera omu bihumi by'enjoki kureeba yaaba harimu obwoki, omu rubaju rw'ebi bimuri harimu harimu ebinyaatsi nari ekibira ky'amaani

Eigurizo ry'ebyokurya oba akatare kakwaitse karimu abaguzi hamwe n'ebyokurya nk'eminekye. enyanya amayuuni n'ebindi nyamwingi hariho ondiijo omuntu orimu naaguza n'ondiijo arimu naagura eri eigurizo ry'ebyokurya rishangiziibwe akatambaare akakozire omu ngyeri ya manvuuri.

Abantu bashatu bakwaitse bari omu nyanja egi enyanja neyobwire bw'omwazyo munonga burimu nibwira ahabwa ekyererezi kikye ekirikuteera omuri egi nyanja .

Ezi n'enkofiira eziri omu rangi zitarikushushana, harimu ez'erangi eya kitaka, erikwiragura eya kinyaatsi nangwa neya bururu, ezi enkofiira zikozirwe omu myende

Orurembo rw'amaani rurimu amaju nyamwingi. Rwetoroirwe amaju nangwa n'omu muhanda ogukwaitse guri ahagati y'aga maju harimu zaapiki nyamwingi n'emotoka. Kandi omu mbaju y'ogu muhanda hakwaitse hariho eduuka y'emyenda oba y'engoyi z'abantu. Omuri zo harimu ezirikutukura n'ezindi ezirikwiragura.

Omushaija ajwaire enkofiira ya kinyaatsi aine emyenda ya mutare ashutami aha piki kandi enyuma ye hariho abantu abarikukora enyigi z'ebyoma abantu nibakora enyigi z'ebyoma kandi ekyombeko eki bariho kiri omu rangi ya kacungwa.

Omwana w'omwishiki ojwire emyenda ya mutare n'eyakitaka n'enkiito zirikwiragura akwitse ekitabo nayirukanga naza ah'eishomero kandi ari nka owakyerererwa.